Aantu oyendji oya longwa kiiputudhilo yopomba okundulukapo iitafula, iipundi, oosikopa noshowo oombete dhiipilangi hayi longwa momiti.

Oongulu dhoma landithilo odhili dhi indjipala momidhingoloko. Moongulu dhoma landithilo ohamu landithwa oompumbwe dha kehe esiku moka omuntu hoyi mo wuka lande shoka wapumbwa nohashi ningile aantu oshipu oshoka, ito vulu oku enda oondjila oonde to kongo shoka wa pumbwa. Ohamu landithwa ne ngashi oothewa, iikunwa.

Iimaliwa oyi li ya simana moshigwana, oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhomegumbo, noshowo okufuta omeya, olusheno, noosikola.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha iinima ya yooloka, yamwe ohaya landitha iizalomwa ngaashi ooh email dhoomeme opo ya vule oku monamo oshimaliwa shokwiikwathela.

Ehala lyomalandithilo ompoka hatu adha ompumbwe dhetu dhesiku kehe ngashi iikulya, iikunwa noshotu. Pehala lyomalandithilo ohali hanganitha aantu pomudhingoloko lyo ohali gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana. Omahala gomalandithilo oga simana go oga pumbiwa.

Omahala gokushingila omahala ha gakala goopalekwa, mpoka twaadhapo iipundi yatulwa nawa niitaafula. Oya tulilwapo nee aantu ngele tayeya okushinga, taakuutumba kiipundi yo taya tula iilandomwa yawo poshitaafula.

Aantu oyendji ohaa hongo uusikopa momiti, ndho haa longitha okuleka iilongithomwa yomokombitha ngaashi uukopi ,omambo nosho wo.

Ombelewa yomapungulo gwoshimaliwa yaVenduka otayi gandja elondodho kaalongithi ayehe kutya okumbanga nenge okunana oshimaliwa ya kale ya kotokela omakengelelo.

Momidhingoloko dhaakwashigwana omuna oositola dhomalandithilo mono hamu adhika oothewa, iikulya nosho tuu . Ohamu adhika woo omashina goku nana oshimaliwa.

Aantu oyendji oyalongwa kiiputudhilo yopombanda, nkene yena okundulukapo iitafula, iipundi, uusikopa, noshowo oombete, ya vule okulanditha, yiikwathele.

Omandiki gombaanga yaNedbank ohaga gandja omayakulo ga yooloka. Ohaga gandja omayakulo shi na sha naanafaalama mboka ya hala okukuna iikunomwa yawo. Ohaya gandja nduno omayakulo pashimaliwa, yo taa landa oombuto dhokukuna, nomiti dhokusila iimeno yawo oshimpwiyu.

Iimaliwa oya simana sho kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, ohashi dhimbululwa ne komathano ngoka geliko ga tulwako gaantu ya simana moshilongo shontumba shiikwatelela kiilonga yuupenda wawo.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo dhetu ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu dhesiku kehe noompumbwe ndhoka ohadhi tu kwatha okuya komeho monkalamwenyo. Iimaliwa oyi na edhina lyoshilongo nomandhindhiliko ogendji.

Oto vulu oku longitha eloli oku humbata iinima yoye mbyoka ya za ko nitcus kombiliha. Shika oto shiningi owahala ngele oho longitha okakalata ko mbaanga ya FNB.

Omahala gomalandithilo ngaashi oositola opo mpoka hatu adha oompumbwe dhetu dhakehe esiku ngaashi iikulya, iikunwa, iikutu nosho tuu. Omahala gomalandithilo ngano ohaga gandja oompito dhiilonga kaakwashigwana moshilongo. Omahala ngano oga pumbiwa, oshoka oga simana moshilongo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi gandja omalondodho kaalongithi yawo , yaaha topole omauyelele gomangeshefelo gawo , oshoka uunongo owuna oonkondo dhokusinda omakengelelo . Ngele wamono sha shinasha nuukengeleli yadhengela konomola yawo yongodhi 0612992222.

Ombelewa dhomapungulilo giimaliwa yaBank Windhoek ohayi gandja omakwatho goshimaliwa komahangano omakwawo ngaashi okuyambidhidha nomaudhano yo taya longele kumwe nayakwawo okuyambidhidha yeete esindano.

Ombanga yo Venduka otayi tseyitha ethigathano lyokwiisindanena oshimaliwa shithike N$2000 ngele omuntu talongitha ongodhi ye yopeke.

Oombelewa yomapungulilo goshimaliwa yaVenduka otayi londodha aakuluntu nkene yena okupungula oshimaliwa shokulongitha uuna uunona tawu shuna koosikola unene tuu ethimbo lyaJanuali sho oshimaliwa hashi kala shapumba.

Oositola odhi li pondondo yopombanda dhimwe po moka twaadha mo uushina wokunana oshimaliwa. Ino pumbwa okuya momukweyo gombaanga otoyi ashike mositola toyi pokashina to nana oshimaliwa shoye mo mositola omo ngaa to landa iipumbiwa yoye mbi wa pumba.

Ombaanga yedhina Standard Bank, otayi gandja etseyitho kaantu mboka yeli mompumbwe yoshimaliwa opo yaye ya ka pewe omukuli goshimaliwa shoka ya hala.

Iimaliwa oya simana, ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu dha kehe esiku megumbo, okufuta osikola, okufuta oma lweendo getu okuya mpaka naampeya ka nokufuta oshipangelo uuna tatu ehama.

Aantu ohaya ningi uusikopa wawo okuziilila miipilangi. Uusikopa ohawu ningwa nduno tawu tulwa pomahala ngaashi moombelewa nomomagumbo. Puusikopa ohapu tentekwa nduno uupoto wuumeno niihongomwa yokoopalekitha ehala.

Ombelewa yomapungululo goshimaliwa yavenduka ohayi kala nomathigathano ogendji ngaashi to ithaneke nomuholike goye etotumu ethano moka to vulu oku isindanena oshimaliwa shoondola dhaNamibia eyovi. Talelapo ombaanga yaVenduka kuuyelele wa gwedhwapo.

Oongulu dho malandithilo odhimwe dhili hadhi landitha oompumbwe dhetu odhindji, moka hatu landa iipumbiwa yetu ya kehe esiku. Moka ho iyadha to landa iinima oyindji mositola yimwe ayike, shono shili hashi kaleke po ethimbo lyoye.

Omiti odhili dhasimana monkalamwenyo, oshoka aantu mboka yena uunongo ohaalongitha omiti, okulongapo iipundi mbyoka hayivulu okulongithwa moombelewa nenge mooseti.

Iimaliwa oyili yasimana oshoka oyina omauwana ogendji ngaashi okulanda oompumbwe dhomegumbo, okufuta oosikola nosho woo okufuta omalusheno.

Iipundi oyo yimwe mbyoka hayi ndulu kwapo kaantu. Oha yi ningwa nee niipilangi, eta ya tulako omalapi oma wanawa. Oha yi tulwa nee momahala go ku kuutumba, go kuuhala nenge moombelewa opo yoopaleke omahala gaantu.

Ombaanga yotango yopashigwana oyeshi ningila oshipu kaashigwana

Omahala giipindi ogendji ohaga kala gena iinima yapakelwa nawa melandulathano go otaga monika nawa , shoka shaningila aalandi oshipu okumona iilandomwa yawo.

Ilandela owili yoye yokoshikesho ndyoka yali yina omayovi omulongo ethele limwe omilongo omugoyi nomugoyi ngaashi ngeyi oyina omayovi geli omugoyi omathele gahamano omilongo omugoyi nomugoyi kupitila kombanga yotango yopashigwana.